Abaana abobulenzi abato bali kutambulira kukigudo ekyaitaka bambaire eyinifoomu esaati dhakapere yabbululu n'empale endhirugavu, bambaire emidhozi oghundhi ayambaire omudhozi mummyufu, oghundhi gwabbululu nga omummyufu agemye akatabo mungalo yagema eibega lyamwine nole yamugemaku. Kumbali kuliku emiti n'esiko mumaiso eriyo eyetwise ebintu kumutwe.

Omwami mu saati nh'empale dha bbululu atyaime ku katebe nga alinha ekitabo ekitukuvu baibuli ku bisambi, agemye mu ngalo ebintu ebindhi azibiriiza amaiso. Einhuma ghe eliyo ayambaile masiki nhi mu maiso enho eliyo omukyala ayambaile bulawuzi endheru. Einhuma eliyo obutebe obupange nhi mu mbali eliyo obutebe obundhi nh'omukyala asitwile omwana. Ekilaga nti enho kanisa baidhye kusinza mutonzi.

Abantu nga bali kutambulira kumbali okw'olugudho ghaligho ni ambulera n'ebizimbe ebindhi, mulugudo mwene mulimu emmotoka eri kutambula ni pikipiki kumbali ere eriyo ebyuma ebiriku ebitala.